Meeshan waxaa iga muuqda nin midabkiisu yahay baroon wata shati cadaan ah lusminkiisa madow yihiin darbiga dambena waa caday

Waxaa ii muuqda midabkiisa yahay madow waxaa ku dhageen qatiinad midabkeedu yahay dahabi waxaa ka dambeeyay darbi cadaan

meeshan waa ischool dugsi dhexe waxa hor yaalo miis iyo bookag warqad cad gacanta ku hayaan kadibna waxa ay diyaarinayan imtixaan gacanta madaxa u wada saarantahay dharkooda waa jaalo midna cadaan waaye

Meeshaan ha iga muuqda miis ay saaran yihiin dhagax baarka roob caddaan ah ayaa ka baxaayo darbigana waa cadaan

Meeshan waa qol waxaa yaalo alaabta jiimka kadoodu yahay madow falka kalarkiisu waa qaxwi biyo biyo ah

Meeshan ha iga muuqda kookar lagu kariyey cunto sida ukun kalarkeedu yahay caddaan iyo cunto karo oo ka

Waxaa ii muuqda gabar badato taroxad buluug ah galovis ugu jiraan gacmaha wax ay caagad ka shugeysaa xaaladda midabkeedu waa guduud

Waajiko wax lagu karsado daaqaddeedu waa dhalo caddaan darbiyadeedu waa caddaan dhulka waa mutuel

Meeshaan waxaa taagan hal nin oo labo makaroofan gacanta kuhayo waxaa ugu jiro ookiyaalo koofi cad iyo garee ah waxuu kaloo wataa suud iyo shaati buluug iyo cadaan ah.

Meeshaani waa isbitaal waxaa yaalo qarabka dadka lagu cabbiro kale cadaan

Waxaa ka muuqda toban iyo kow xabba oo soolar ah waxaa uu agdhowgeedo iyo guri midabkiisu yahay jaallo

Meeshan waxaa fadhiyo shan nin, shanta nin midabkoodu wa isku eg, dharku waxay kala wata, mid wuxuu wataa shaati cadeys, surwaal giriij, mid shaati nacrel surwaal buluug mid shaati cadaan surwaal cadeys mid wuxuu wataa asaga dhan wada giriij mid wuxuu wataa surwaal jeemis buluug iyo shaati giriij ah

Meeshaan waa garoon waxaa jooga wiil rabaan banooni uu almiteenayaan wuxuu qabaa naanad murug ah gacanta ayey ku hayaa wax buluug ah ka dambeeye wuxuu qabaa fanaanada jaalle iyo madax isku jiro

Meeshaan waa meel banaan ah oo laga dhisay guri cusub oo faraha laga qaaday kalarkiisu waa gaduud iyo jaalo. Albaabkuna waa cadaan.

Meeshaani waa banaan waxaa fadhiya sedex wiil waxeey ku fadhiyaan kuraas buluug ah labo waxay wataan Shaati isku ek waxa uu yahay ninac ninac camal iyo shaati madow minda uu wataa minda Surwaalkiisa iyo shatikiisa waa isku ek minda waxa uu wataa macawiis iyo shaati

Meeshaan waxaa yaalo ubax ku jirto midabyadiis yihiin cagaar caddaan saaran miis

Meeshaan waxaa yaalo kursi iyo miisas misaaska waxaa saran cagag caafi iyo saxamaan sidoo kale waxaa saran qaado

Meeshaan waxaa fadhiyo seddex gabdho waxaa wataan midi waxay wadataa xijaab kafay ah midna toob beer ah iyo taraaxad madow ah. Midna toob buluug ah iyo taraaxad buluug ah.

Meeshaan ha iga muuqda mo beel guduud ah ku qaadaa saddex siinkaar meeshuu yaalo waa buluug iyo caddaan isku jiro

Meeshan waa waxa taagan Hal nin wuxu gacanta ku hayaa Dhar laalaaban waxa kale oogacanta ugu jiro koodh

Meeshan waxaa iiga muuqda saddex saaxan ay ku jiraan wax la cunto kalarkeedu yahay jaallo waxaa kaloo ku jiro cagaar

Meeshaan waa qol waxaa yaalo sariir hal nafar ah, hal barkin, hal armaajo iyo marawaxad.

Meeshan waxaa fadhiyaa nin wuxuu wataa shati cadaan oo keeno madow kursiga uu ku fadhiyay waa madow dad ay u wacdinayaan darbiga ka dambeeyo waa cadaan iyo madow isku jiro

Meshaan waxaa yaalo cambulo bariis igku karis ah cambulada waxaa ku jira digir gaduud cambulada midabkewdu waa gaduud

Meeshaan waxaa yaalo xarig jajir kalarkiisu caddaan yahay dhulka qaxay uu yahay xariga oo xarig iphone ah

Meeshaan waxaa yaalo boonbalo madow ah waxaa suran hal sad oo ah katiinad, dhago dahabi ah.

Meeshaan waajiko kalarkeedu yahay madow qaxwii caddeys cadaan waxa ay muuqata biyaha

Meeshaan waa carwo waxa yaalo boombalo ku jiraan dardarkoodu waa cagaar madow caddaan darbiga waa cadaan

Meshan waxyalo sed dhego ah mida waa faranti midan dhego midan waa katiinad midabkode waa qalin mesha eey saranyahiin waa cadan

Meeshaan waa masjid daaqadihiisa waa buluug darbigana waa cadaan

Meeshaani waa dukaan lagu gado alaabta waxaa lagu karsado kaledoodu waa madow

Meeshaan waxaa saaran fanaanad kalarkoodu waa buluug maari, cadaan oo diligtimo ah. Xabadkana waxaa oga dhagan xaanshi oo wax kuqoran kuluustiisana waa cadaan.

Meeshan uu meel bannaan ah waxaa iga muuqdo geedka loola oo cagaara oo baxayo dabaqdheer oo ka dambee yay

Meeshaan waxaa jooga wiil yar wax ay u cayrinayaa wuxuu qabaa fanaanad jaala buugo cagaarkii ayaa ka dambeysa ay guryo

Meshan waxafadhiyo gadho Aadufarobadanoogacanta kuhayo calankasomalia waxa ugasohoreya sidaxgar sidaxdagar midwaxay wadataxijiba balug midwaxey wadadta xijabcagar midna xijab bati ocad iyo garey eh

Meeshaan waxaa fadhiyo hal nin oo wato dhar cadaan ah sida qamiis iyo ookiyaalo madow ah.

Waa qol waxaa yaalo miisaas fadhi kuraas miisaska waa dahabi kuraasta fadhiga waa qaleen daaha waa qalin ka ayaa dhulka yaal

Meeshaan waxaa suran hal shaati iyo buume. Shaatigu waa beer, buumuhu waa beer xarigiisu waa cadaan, qoraalka kuqorana waa cadaan shaatigana qoraalka kuqorana waa cadaan.

Meeshani waa laami waxaa marayo babaur midabkodu yahay cadaan iyo gudud iyo mooto

Waxa usoo horeeya sadex nin sadexdaa nin waxay wataan khamiis jaala ah ama cadaam ah shaati cadaan ah iyo cumamad madaw ah

Meeshaan waxay ka muuqdo geedo meesha yaalo oo cagaar oo dhaadheer oo ku jiraan

Meeshaan waxaa saaran internet caddaan hormuud midabkiisa waa caddaan miis ayuu saaran yahay gadaalna waa jaallo

Meeshaan waxay iga muuqda labo iskarago midna waa cagaar midna waa caddaan oo saaran waddo aan laami ahayn gadaalna waxaa ka baxayo geeda cagaaran

Meeshaan ay iga muuqda bambalo midabkiisa yahay madow waxaa suran ka teenad ka horkeedu yahay qaran

Mushaar waxay yeelo gifti jirro funaanad iyo shatilada fanaanada xayleedahayafar guluus sharcigana waa jeelo

Meeshaan waa bannaan waxaa ka muuqda dhulku waa caddaan guri ayaa ka dambeeya kalarkeedu waa qalin

Meeshan waa qolfadhi waxayaala waxayaalo fadhi iyomiis

Meeshaan waxaa fadhiyo hal nin waxaa agyaalo makaroofan iyo laabtoob caafi iyo calanka soomaaliya. Waxuu wataa shaati, suud iyo garabaatigiisa.

Meeshaan waxaa fadhiyo ciyaal dugsiiley ah ninka usoo horeeyo wuxuu wataa qamiis cadaan ah cimaamad iyo koofi cadaan ah kan kalana wuxuu wataa koofi cadaan iyo qamiis cadaan

Waa laami lajajabiyay waxaa jajabinaayo cagaf cagaf kalarkeedu waa jaale iyo dahabi.

Meeshaani waa qol waxaa yaalo miis dhala ah lankiisu yahay dahabi yada waa caddaan yada waa caddaan

Meeshani waa qolfadhi waxa yaalo fadhi labo waa wayn iyo labo yaryar waxakalooyaalo qaade miis qaadahaasi wuxu wataa lixkursi iyo halmiis

Waxaa ii muuqda laba geel weyn mid yar waa qardho geed cagaar ayaa meesha ka muuqda oo weyn wey daaqayaan